Barumsi waan adeemsa keessa argamu yookiin immoo uumamumaan waanta argamudha. Barumsa karaa hedduun argachuu ni dandeenya: mana barumsa irraa, abbootii naannoo keenya irraa warra angafoota keenya irraa.

Dhugaatiin gosoota garagaraatu jiru. Isaanis gosoota dhugaatii lallaafaa fi gosoota dhugaatii alkoolii qabanidha. dhugaatiin alkoolii qaban dhiibaa namarraan waan gahaniif dhuguu dhiisuun barbaachisaadha.

Bineensonni manaa fi bineensonni aalaa garaagarummaa guddaa qabu bineensonni manaa kan nama wajjiin madaqanii jiraatani. Bineensonni alaa ammoo kan boosona keessaa bineensonni alaa namarratti midhaa geessisu. Bineensonni manaa garuu namarratti miidhaa hin geessisan.